Umurima waguste w’ibigori ufise amababi yumye asa k’umuhondo ,hari n’ibindi biterwa vyinshi kuruhande vy’ubwoko butandukanye hakamba ,n’igiti kinini c’umwebwe.

Idimu nyinshi batereste hasi zimwe zigerekeranye kuzindi, kuruhande hakamba hari intebe bashizeko igitenge camabara atadukanye harimwo y’urwasti hakamba numufuko uriko amashusho.

Igikoko co mw'ishamba bita ingwe gifise amabara atandukanye hakaba harimwo utuburungu twirabura ahandi ikaba yera, yugaraniwe ahantu habonerana hari n'utwatsi twumye hasi.

Ahantu hari ivyatsi vyinshi vyameze hamwe n'ayandi mababi amwe amwe yumye kuruhande hari inyubako hakaba hari n'inzu isakaye isize irangi ryera hamwe n'ipikipiki nibindi biti vyinshi.

Abantu babiri harimwo umudandaza n'uwuje kugura, hakaba hari indimu nyinshi bashize ahantu hatandukanye , hari iziri ku rutaro rujishe izindi zikaba ziri mutudobo tw'amabara atandukanye harimwo iritukura, iry'urwatsi niry'umuhondo.

Umugore asutamye ariko akorako inyana y’inka ifise imbara ryumugina yambaye agapiragafise amambara yera na nayatukura akaba arahantu hari ibiterwa vyinshi

Ibikoko vyo kworora bita intama, ziri ahantu hamwe ari nyinshi. Bazorora kenshi kugira bakoreshe imibiri yayo canke bakadandaza nk'inyama zayo. Zifise ibara risa n'iryera.

Ubworozi bwinkoko nyinshi zirahantu hamwe zikabazifise ibara ry'umugina niryera, hakaba harinumuntu asutamye hagati yazo yambaye agapira gatukura akaba ariko akora mundobo yera.

Ahantu hagutse cane hari ibitegwa vyinshi, hamwe n'ivyatsi kuruhande hakaba hari bimwe bisa nk'ivyumye hari n'amababi y'ibitegwa vy'ibigori yumye cane, hamwe n'izindi nyubako kuruhande zimwe zisakaye n'izindi zitarahera.

Ahantu hagutse cane hari iivyatsi vyinshi bisa nivyumye, kuruhande hari ibiti vyinshi bitandukanye, hakaba ninyubako zitandukanye zubatse mumatafari

Ahantu hagutse cane, hameze ivyatsi vyinshi hakaba hari na hamwe bitaramera. Kuruhande hari nibindi biti vyubwoko butandukanye harimwo bimwe bakuramwo ama mesa yoguteka.

Ahantu hari ubworozi bwibitungwa bitandukanye, hari hamwe hari inka nyinshi hari n'utunyana zikaba zifise ibara ryumugina. Kuruhande hari nimpene nintama zifise ibara ryera niryirabura.

Ubwoko bw’inkende bashize ahantu hugaranywe hari n’igiti kitagira amababi. Ifise amabara atandukanye harimwo iry’umuhondo n’irindi risa nk’iryirabura kuruhande hakaba hari ibiti n’ivyatsi.

Abantu benshi bahagaze batonze ku murongo, bakaba baziritse ingurube ku maguru bakoresheje ibiziriko, inyuma yabo hari n'abandi bantu bamwe bicaye abandi bakaba bahagaze.

Ahantu hari umurima wagutse wibigori bakaba barawubakiye n'impome zubatswe muma tafari kuruhande hari izindi nyubako zamazu hakaba n'ibindi biti n'ivyatsi vyamaze gukura.

Isoko irimwo abagore bariko baradandaza ibintu vy'ibibogaboga abantu benshi barya. Hari umwe yunamye ariko abishira mu gaseke, akaba yambaye umupira urimwo imirongo.

Imfungurwa bita imyungu, bashize hamwe ari myinshi hakaba hari umwe ukaswemwo kubiri. Indani ufise ibara ry'umuhondo hamwe nutubuto twinshi. Ikaba ifise igishishwa gisa nk'umuhondo nurwatsi rubisi bivanze.

Umuntu ahagaze mu murima wagutse w'imyumbati, akaba yambaye agapira k'amaboko magufi gafise ibara ry'umuhondo. Afashe muntoke urutaro rurimwo ibiyoba vyinshi.

Ubwoko bw'ibiterwa bifise ibiti vy'umuhondo bikagira amababi maremare yonze afise ibara ry'urwatsi rubisi. Hasi hakaba hari n'ayandi mababi asa nkayumye, n'utundi duterwa turiko turakura ku ruhande.

Icamwa bita indimu giteye nk'umuzingi kikaba gifise igishishwa gisa nk'urwatsi rubisi. Har'igipande kimwe bakase indani gifise ibara ry'umuhondo n'urwatsi bivanze bakaba babishize ahantu hera.

Igiti kirekire gifise n'amababi menshi cane hamwe nuruhome rusize ibara ryera , hari n,imodoka iriko irarengana mw'ibarabara iriko ibicapo bitandukanye harimwo ivyubururu nivyera .

Inyamaswa zo mumazi bita amafi bakaba bayashize mukadobo gafise Ibara ritukura hari n'umuntu ariko arayakorako yambaye Isahani hamwe n'impuzu y'Amaboko maremare yera.

Abantu babiri bariko batambuka kukiraro kirekire cane, kuruhande hakaba hatewe ibiti vyinshi birebire bifise n'amababi menshi, kur'ico kiraro ushobora kwifatikiza kukintu kimeze nk'umusegetera ariko gikomeye.

Ishamba irimo ibitegwa vyubwoko butandukanye hasi hakaba hari utwatsi twamaze kumera hari n'ivu ryumye rifise ibara ry'umugina hari n'ibiti kuruhande bakuramo amamesa yo guteka.

Ubwato bukozwe mumbaho zifise ibara ry'umugina bukaba buriko bugendera kuruzi rwagutse cane kuruhande hari imisozi n’ibindi bitegwa by'ubwoko butandukanye hakaba n'inzu isize irangi ryera.

Umugabo ari mu murima wagutse w'ibiterwa ufise amababi y'urwatsi rubisi, akaba yambaye impuzu yamaboko mare mare yibara y'ubururu. Afashe muntoke ikintu ariko arakoresha mu gutera imiti ivyo biterwa.

Ishamba ryagutse cane ririmwo ibiterwa vyishi vy'ubwoko butandukanye hakaba hamwe hari ivyatsi vyishi birebire ahandi ibiti vyibitoki ahandi ibiti vyamababi meshi

Ubucupa bwinshi butondetse kumurongo buri mukabati, bukaba butandukanye mu bicapo no kubyandiko. Hari n'agaseke kabonerana gafise ibara ry'umuhondo n'ayandi mababi ku ruhande y'ibitegwa.

Umugabo ahagaze hagati mumurima wagutse w'ibigori, akaba yambaye inkofero isa n'umugina hamwe nishati yamabara atandukanye. Kumugongo ahetse igicupa kirimwo imiti batera ivyo biterwa.

Ubwoko bw'inyoni bita inuma ihagaze kw'ishami ry'igiti ikaba ifise amabara atandukanye, harimwo iry'ubururu, irisa nk'iritukura hamwe no ku maso ikaba ifise ibara ryirabura.

Igikoko bita imvubu casamye gifise amenyo maremare akarishe kikaba gifise n'amatwi magufi, kigendera mu mazi ariko rimwe na rimwe kikagendera no kw'isi, kikaba kirya ivyatsi.

Abantu bari mu bwato, bariko bagendera ku ruzi rwagutse, bakaba bafashe mu ntoke inkoni bakoresha kugira baze baregera imbere. Ku ruhande hari iyindi misozi n'izindi nyubako.

Umurima wagutse cane wumuceri ukaba waramaze kwama ivyatsi birebire, hari bimwe bimwe bisa nkivyumye nibindi bigisa neza, bakaba babiteye ahantu haramazi menshi.

Ahantu hari imisozi myinshi ifise ibiterwa vy'ubwoko butandukanye vyinshi, hari ibiti bimwe birebire bifise n'amababi menshi hakaba n'imirima hamwe n'ibindi biterwa vy'ibitoke.

Inka zibiri z’amahembe, hakaba har'imwe iriko irarisha ubwatsi ifise ibara ry’umugina, iyo yindi ikaba ifise iry' irabura n’iry’umugina. Hari umugore afashe ivyatsi mu ntoki hamwe n’igiti c’igitoke kuruhande.

Abantu beshi bahagaze batonze k'umurongo bamwe muribo bakaba baboshe ingurube ku maguru bakoresheje ibiziriko inyuma yabo hari n'abandi harimwo bamwe bahagaze n'abandi bicaye.

Ivyamwa bashize mubiseke bitandukanye bijishe , bikaba bifise ibara ry'urwatsi rubisi hakaba na bimwe mur'ivyo bifise ibara ry'umuhondo ; ivyo vyamwa biteye nk'umuzingi Hari n'abagore bicaye bambaye ibitenge kuruhande.

Ishamba irimwo ibiterwa vyinshi vy’ubwoko butandukanye. Hari ibiti bimwe birebire kuruta ibindi, hakaba n’ibifise amababi make ,ibindi bikagira menshi .Hejuru hari ibicu vyera hakaba hamuritswe ni izuba .

Ibitungwa bita inka bugaraniye ahantu bakoresheje ibiti. Zifise amabara atandukanye harimwo iryera niry’umugina, kuruhande hari abantu benshi bazishengereye.

Ubwoko bw'inyoni nyinshi zihagaze ahantu hamwe zikaba zifise izosi rirerire, zifise ibara ryirabura hamwe nirindi ry'umugina zikaba zihagaze ahantu hari ivu. Kuruhande hari nibindi vyatsi birebire cane.

Abantu batatu harimwo umugore n'abana bakaba bikoreye ku mutwe ibiti bakoresha keshi mu gucana bariko batambuka mu ibarabara kuruhande hakaba iyindi misozi n'ibiti.

Igiti cama ivyamwa bita amavoka bikaba biteye nk'umuzingi bifise n'igishishwa gisa nk'urwatsi rubisi, abantu benshi bayashira mu nrya zitandukanye bikaba bifise n'akamaro keza mu mubiri w'abantu.

Inka nyinshi bariko bararagira hakaba hari imwe ifise amahembe manini kurusha izindi baba bayita inyambo , zifise amabara atandukanye hari izifise iryirabura, iryera niryumugina.

Umuntu yambaye ishati iriko imirongorongo akaba afashe mu ntoke inzoka nini ivyibushe, hasi hari ubwatsi buteye bufise ibara ry'urwatsi rubisi, inyuma hakaba hari inyubako y'amatafari.

Abantu bari mu bwato, bariko bagendera ku mazi afise ibara ry’ubururu yerekana yuko asa neza. Bafashe muntoke inkoni bakoresha kugira baze baregera imbere murubwo bwato.

Umurima urimwo ibitegwa vyinshi vy’ibigori hakaba hari bimwe vyamaze kwama n’ibindi bitarama. K'uruhande hari inzu idasize irangi ariko isakaye hakaba nibindivyatsi biriko birakura hasi.

Aha hantu hagutse cane hari ivyatsi vyishi hakaba hari n’akayira kivu kariko kagenderamo ipikipiki kuruhande hari n’ibindi biterwa vyishi vy’ubwoko bitandukanye hakabamwo n’ibiti birebire.

Ahantu hari uruzi runini cane n'iyindi misozi ku ruhande hakaba hari n'ahandi hari umusenyi n'ibitegwa vy'ubwoko butandukanye hari amazu menshi atonze kumurongo asize irangi ryera.

Ahantu hari ibiterwa vyinshi vy'ubwoko butandukanye, hakaba Hari bimwe vy'ibigori bifise n'amababi yumye, inyuma yaho hari ibindi vy'imyumbati , hamwe n'ibindi bakuramwo amamesa yo guteka .

Igikoko bita imvubu gifise amatwi mato akabarikinini kiriko gitambuka kija mumazi hakaba harinibindi vyatsi bitewe kuruhande, kigendera kenshi mumazi ariko rimwe na rimwe kikagendera no kwisi.

Ahantu hari ibitegwa vyinshi vy’ubwoko butandukanye hakaba harimwo bimwe vy’imyumbati n’ibindi bakuramwo amamesa yo guteka. Hasi hari n’ayandi mababi asa nkayumye hejuru hakaba hari ibicu vyera.

Umugabo yifadikije kunkoni, yambaye ishati y'amaboko magufi. Ku ruhande hiwe hakaba hari inka y'amahembe atari maremare cane, ifise ibara ry'umugina, ikaba iriko irarisha ubwatsi.

Abagabo bahagaze hagati mu murima w’ibitegwa bakaba bariko bakora amazi. Kuruhande hari ibiti vy’ibitoke hamwe n’ibindi bitegwa vy’ubwoko butandukanye hasi hakaba hari utwatsi tumwe twumye hakaba hari ivu rifise ibara ry’umugina.

Aha hantu hagutse cane hari ibiterwa bitandukanye hakaba n’ahandi ata biterwa na bimwe bihari ata n’ivyatsi birama kuruhande hari ibiti vy'ibitoki vyishi hamwe n’izindi nyubako z’amazu atandukanye.

Umurima wagutse urimwo ibiterwa vy'ubwoko butandukanye, hakaba ivy'ibigori ariko bifise amabi yumye, hari n'ibindi vy'ibitoke vyinshi hamwe n'akazu kubatse.

Ibikoko vyo korora bita inkoko bashize hamwe ari nyinshi ahantu hagutse, zifise amabara atandukanye hari izifise ibara ry'umugina izindi zikaba zifise ibara rigomba gusa nkiry'umuhondo.

Igikoko co kworora bita inka kiriko kirarisha ubwatsi busa nk'ubwumye bufise ibara ry'umuhondo, gifise amabara atandukanye , hakaba harimwo iryera n'iryirabura kuruhande hakaba hari n'ibindi biti.

Umuntu ariko adandaza inyamaswa zo mumazi bita amafi, akaba yazigerekeranye kumurongo. Yambaye agapira gafise ibara ryera hamwe nimpuzu yo hasi ifise ibara ryumuhondo

Ahantu hari ibiterwa vyinshi vyubwoko butandukanye hagutse hari nibiti vyamababi menshi nahandi hataramera kuruhande hari inyubako nyinshi zimwe zisakaye nizindi zitarahera

Ahantu hagutse cane harinkoko nyinshi zifise ibara ryumugina hamwe niryera, harubwatsi bwinshi hakaba harinabumwe bwumye, kuruhande harinzu isakaye hamwe nibindi biti.

Ishamba irimwo ivyatsi vyinshi birebire hakaba hari n'uruhome rwubatswe ruyizunguruka n'izindi nyubako kuruhande, hari n'umurima w'ibitoke hamwe n'ibindi biti birebire bitewe kuruhande.

Ibitungwa vyitwa inka ziri ahantu hamwe ari nyishi z’amabara atandukanye hari izifise ibara ry’umugina nizindi zifise iryera ni ry’umugina hakaba hari nibiti kuruhande bitagira ama babi

Ahantu ku musozi hagutse cane hari ivyatsi n'ibiterwa vyubwoko butandukanye, hari ivyatsi bimwe vyonze bifise ibara ry'umuhondo umengo vyarumye kuruhande hakaba hari n'ibiti birebire.

Udufuko twinshi bateyemwo ibiterwa vy'ubwoko butandukanye kenshi baba bariko barabudandaza kugira nk'abantu babijane munzu ku ruhande hari ibindi biti bitewe ari birebire bifise n'amababi menshi.

Abagabo batatu bahagaze muvyatsi haka hari imbere yabo inka ifise ibara ryera n'iryirabura inyuma yabo hubatswe ibintu bakoresheje ibiti, hakaba hari n'ibindi biterwa kuruhande

Ahantu hari ibiterwa bifise uduti tureture tw'ibara ry'umuhondo hamwe n'amababi maremare yonze afise ibara ry'urwatsi, hasi hari ayandi asa nkayumye afise ibara ry'umugina n'iryumuhondo.

Umugore yambaye impuzu z'ibitenge harimwo ibara ritukura, iryumuhondo hamwe n'iryirabura, ariko akorako inka ifise amahembe atari maremare cane ikaba ifise ibara ryera, iryumugina n'iryirabura.

Inkoko bita isake ifise amabara menshi atandukanye harimwo iryumugina, iryirabura nirindi rishaka gusa nkiry'umuhondo iri ahantu hari ubwatsi bwumye ikaba yugaranywe ahantu habonerana.

Agacupa gafise ivyandiko n'ibicapo bitandukanye, vyerekana yuko ari umuti batera ibitegwa , gafise amabara menshi harimwo iry'umuhondo , iritukura, iryera niry'urwatsi rubisi .

Ukuboko kw'umuntu yirabura. Akaba afashe muntoke agatabi kariko gafumba n'umwotsi. Yakoresheje intoke zibiri mu kuyifata. Ku ruhande hakaba hari intebe ifise ibara ry'ubururu.

Umuntu ariko agendera kw'ikinga, aca mu kayira kivu ku ruhande hari ibiti vyinshi vyubgoko butandukanye hakaba n'udukoni tumwe tumwe nayandi mababi yumye yambaye impuzu y'umuhondo.

Inkende yugaranwe ahantu habonerana ikaba yicaye yifashe ku mutwe ifise ubwoya bufise ibara ry'irabura iri ahantu hari amabuye inyuma yaho hakaba hari n'ibindi vyatsi.

Inyoni nyinshi z’amabara atandukanye, hari izera n’izindi zifise ibara ryera n’iryirabura bivanze. Hagati yazo hakaba hari ingona, ku ruhande hari n’uruzi.

Ibarabara ryagutse cane ariko ry'ivu ifise ibara rishaka gusa nk'umugina bukebuke ikaba ihagatiwe n'ibiterwa vyinshi vyubwoko butandukanye. Harimwo ibiti birebire hamwe nibindi biti vy'ibitoke.

Akadobo karimwo ivyamwa bita amatunda bikaba bifise amabara atandukanye, hari ayafise ibara ry'urwatsi ayandi akagira ibara risa nk'umuhondo n'iritukura, bayashize mu kadobo gafise ibara ry'ubururu.

Umugore yambaye igitenge kirimwo ibara ritukura ni ryubururu hamwe nagapira ku bururu, akaba afashe isahani ariko agaburira inka iri mwiraro ryayo iyo. nka ifise ibara ryirabura kuruhande hakaba hari nibindi bitegwa.

Ahantu har'utuyira tubiri tw'ivu kuruhande hakaba hari ipikipiki iriko umuntu hari nibindi biti bitewe hakaba hari nivyatsi vyinshi birebire kuriryovu hari natumwe twameze nahandi hatameze.

Ahantu hari umurima w'ibigori ufise amababi yumye cane yibara ry'umuhondo. Kuruhande hari ni vu rifise ibara ry'umugina hakaba nayandi mazu amwe yubatswe mu ma tafari ayandi asakaye.

Ahantu hari ivyatsi vyinshi hakaba n'umurima wagutse w'ibigori, kuruhande hakaba hari inyubako zitandukanye. Hari zimwe zimwe zidasize irangi, izindi zikaba zisakaye, izindi zikaba zidasakaye.

Ahantu hari umurima w'ibigori hamwe n'ibindi biterwa kuruhande, hahagaze umugabo yambaye impuzu itukura hamwe n'izindi nyubako kuruhande zidasize amarange ariko harimo imwe isakaye.

Abantu batatu harimwo abana babiri hamwe n'umugore, bakaba bikoreye ku mutwe inkwi baciye, bariko batambuka mwibarabara, kuruhande hakaba hari imisozi n'ibiti vyinshi vy'ubwoko butandukanye.

Igikoko co mu mazi bita ingona, kiba gifise umurizo muremure namenyo mato mato ariko akarishe. Kikaba gifise mukanwa ikindi gikoko camabara atandukanye harimwo iryera niryirabura.

Ahantu harimisozi myinshi hari n' ibiterwa vy ubwoko butandukanye hakaba hari n' utuyira twinshi twivu hari n' izindi nyubako zamazu ariko atandukanye hamwe n' ibindi biti birebire.

Umuntu ahagaze yambaye ishati yamaboko magufi ifise ibara ritukura hamwe n'impuzu yohasi yirabura ahagaze imbere y'impene zitatu zifise ibara ryera niryumugina inyuma yiwe hakaba hari ibiti vy'itoke.

Umugore yashize imboga z'ubwoko butandukanye mutudobo twamabara adasa yambaye impuzu itukura hamwe nikindi gitege gifise ibara ry'umuhondo, kuruhande yiwe hari nuwundi umuntu.

Ahantu hagutse cane, hamwe hameze ivyatsi n'ahandi atabihari, hakaba hari inka nyinshi, zimwe zifise amahembe hamwe n’iyindi itayagira, zifise ibara ry’umugina. Ku ruhande hakaba hari n’ibindi biti.

Umuntu w'umugore yambaye agapira gatukura, akaba yashize indobo itukura hagati mu iraro ry'impene, hari zimwe zifise ibara ryirabura n'izindi zifise iryirabura n'umugina bivanze.

Abagabo babiri bari m'ubwato bakaba bafashe mu ntoke inkoni bakoresha kugira begere imbere , bari ku ruzi runini cane rufise n'amazi asa neza afise ibara rishaka gusa nk'ubururu bukebuke.

Ubwato bufise ahantu ho kwicara heshi bukaba buri hejuru ku ruzi rwa mazi y'umugina, yerekana yuko aba acafuye k'uruhande hakaba hari n'ibindi biti vyishi bifise n'amababi meshi.

Ahantu hari imisozi myinshi cane , hakaba hari imirima myinshi yibiterwa nahandi hataramera , kuruhande hari ibiti vyinshi bitonze kumurongo bifise namababi menshi akaba ari birebire.

Ahantu hari ibitegwa vy'ubwoko butandukanye, hakaba hari ibiti bimwe birebire bifise amababi menshi n’ibindi bitari birebire cane. Hari n’akayira k’ivu ifise ibara rishaka gusa nk’iry'umugina n’iritukura bivanze.

Ahantu hari ibitegwa vyinshi vy'ubwoko butandukanye hakaba bimwe bifise ibara ry'umuhondo bikagira amababi maremare n'ibindi bigufi bifise utubabi dutoduto hasi hari n'imicafu bataye.

Ahantu hagutse hari ibitegwa vy'ubwoko butandukanye hakaba hari n'utubabi hasi twumye , iryo vu rirumye naryo rikaba rifise n'ibara ry'umugina, kurubande hakaba hari n'ibiti birebire.

ahantu hagutse cane harimwo ibiterwa vyinshi vyubwoko butandukanye hamwe nutundi twatsi dutoduto hari ahantu hari igiti gifise amababi yonze bakuramwo amamesa yoguteka

Ivyamwa bita amabungo bashize hamwe ari menshi hakaba haramwe afise ibara risa nk'iritukura ayandi akagira ibara ry'urwatsi rubisi iyo uyatonoye harimwo utubuto twinshi indani akaba asosa .

Ahantu hari igiti kinini gifise amababi n'amashami menshi hakaba hari n'uruhome rusize irangi ryera kuruhande, hari n'ibarabara iriko icako imodoka ifise ibara ryera hamwe nirindi ryubururu.

Akayira kivu kagutse kakaba gahagatiwe nibiterwa vyinshi vyibigori bifise amababi menshi asa nkurwatsi rubisi hakaba namwamwe afise ibara ryumuhondo asa nkayumye.

Igikoko co kworora bita inka, ikaba iriko irarisha ahantu hari ivyatsi vyumye, ifise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura kuruhande hakaba hari nibindi biti bifise amababi menshi.

Imisozi myinshi urimwo imirima y'ubwoko butandukanye bamaze nugucamwo imirongo hari hamwe hamaze kwama ivyatsi ahandi hakaba ibiti vy'ubwoko butandukanye bimwe birebire ibindi bito bito .

Ibikoko vyo mw'ishamba bita ingeregere, zikaba ziri ahantu hamwe ari nyinshi hari ubwatsi burebure busa nk'ubwumye, zifise amabara atandukanye harimwo iryera, iry'irabura niry'umugina.

Igiti cigiterwa cama ivyamwa bita indimu, ikaba yaramaze gukura iteye nkumuzingi ifise ibara yubwatsi bubisi. Abantu benshi barayikoresha muguteka canke bakayishira munrya zitandukanye.

Ishamba ryagutse ririmwo ibiterwa vy'ubwoko butandukanye hakaba hari n'uruhome ruyizunguruka kuruhande hari izindi nyubako z'amazu n'ibindi biti vy'ibitoke hamwe n'ibindi birebire bisanzwe.

Ahantu haruruz rwagutse cane hakaba harimwo nibiti bitagira amababi hamwe nikindi giterwa kuruhande gifise amababi menshi maremare yonze afise ibara ryurwatsi, kuruhande haribindi biterwa.

Ahantu har'ibiterwa vyinshi vy'ubwoko butandukanye, hakaba hari n'igiti c'umwembe gifise n'amabuye hasi hamwe n'amababi menshi, kuruhande hari inyubako idasakaye yubatswe mumatafari.

Ahantu hagutse cane hari ibiti vyinshi vy'amababi menshi bikaba bifise ubwoko bumwe, kuruhande hari niyindi misozi miremire ifise ibiti vyinshi ariko vy'ubwoko butandukanye.

Umuntu w'umugore ahagaze hagati y'inkoko nyinshi akaba ariko asesa mwisafuriya amazi. Yambaye impuzu yigitenge irimwo amabara atadukanye kuruhande yiwe hakaba hari N’amatete menshi.

Umugabo ahagaze mu murima w'ibiterwa baciyemwo n'imirongo, akaba ariko ayitera imiti. Yambaye ku mugongo ikintu c'umuhondo, akaba yambaye n'agapfukamunwa hamwe n'izindi mpuzu z'umuhondo.

Umurima wagutse cane hakaba hari hamwe hamaze kumera ibiterwa nahandi hataramera hari ivu ry'umugina. Hari imodoka iriko ica hagati yuwo m'urima ikaba iriko irawuvomera.

Umugabo yambaye impunzu y’irabura, n’iyindi yamaboko maremare ifise ibara ry’umuhondo, akaba afashe muntoki ikintu ariko arakoresha mugukora ifumbire bashira mubiterwa, kuruhande yiwe hari umurima w’ibiterwa.

Umugabo ari mu murima w'ibiterwa akaba ariko abitera imiti, yambaye impuzu y'amaboko maremare yirabura hamwe n'inkofero yirabura nikindi kintu ahetse ku mugongo, kuruhande hari nibindi ibiti birebire.

Agaterwa gato gakiri gashasha gafise ama babi y'urwatsi rubitsi , hakaba hari umuntu ariko ashira ifumbire kugira bize bimere neza . Aho hantu hari ivu rifise ibara ry'umugina.

Imifuko iriko ivyandiko bimwe ariko akaba ari iy'amabara atandukanye, hari imwe ifise ibara risa nk'iryera irimwo ibintu bitukura hamwe nuwundi ufise ibara ry'umugina, bayishize hasi.

Udushashe turiko ibicapo nivyandiko bitandukanye hamwe namabara menshi, dufise ibara ryera hakaba hari tumwe dufise ibara rumugina, iry'ubururu iryugwatsi, rubisi hamwe niritukura.

Abantu benshi bahagaze hagati mumurima w'ibiterwa wagutse cane bakaba bambaye impuzu z'umuhondo bahetse k'umugongo n'ibindi bintu .bariko batera imiti uwo murima kuruhande hakaba hariho n’utundi duti twonze tw'amababi menshi.

Isahani iteye nkumuzingi ifise ibara ryera bakaba bayishizeko ifi bokeje banakase kuruhande hakaba hari utubogaboga twinshi hamwe nudupande tundi twindimu.

Inyamaswa zo mu mazi bita amafi abantu beshi barya akaba ari zibiri bashize ahantu hera zifise amabara atandukanye harimwo iritukura n'irindi rigomba gusa nk'ryirabura. .

Inyamaswa zo mumazi bita indagara, akaba ari z'ubwoko butandukanye ,har'izonze n'izindi zisa nkizagutse ,bakaba bazishize mumifuko itandukanye ifise ibara ry''urwatsi rubisi iyindi ikagira ibara ry'umuhondo bukebuke.

Inyamaswa zo mu mazi bita Amafi bashize mugaseke kabonerana gafise ibara rishaka gusa nkiryera ico giseke kiri ahantu hari imbaho ayo mafi yose akaba ari mabisi.

Ahantu hari ibitegwa vyinshi vy'ubwoko butandukanye , hari ibiti bimwe birebire ibindi bitobito , hakaba n'ahandi hari amazi kenshi ushobora gusanga bahororeramwo indagala canke amafi.

Ahantu bashize inyamaswa zomumazi bita indagara hari tumwe dutoduto bashize mukantu kugasahani kera hamwe nayandi mafi manini bashize kukantu kugasahani kicuma .

Imfungugwa bashize kw’isahani ifise ibara ryera niry’ubururu akaba ari amafi abiri hakaba hari n’udupande tw’indimu dufise ibara ry’umuhondo; umuceri n’utundi tubogaboga hejuru.

Inyamaswa zo mu mazi bita amafi, bashize hamwe arizibiri ahantu Hera zikaba zifise amabara atandukanye. Hari ibara rigomba gusa nk'iryirabura irindi ryera, N’akandi gasa nkagatukura bukebuke.

Agasahan karimwo infunguro zitanduka nye zifise ibara ritukura hamwe nutuboga hejuru twibara ryurwatsi, hariko ibicapo kuriyo sahani, akaba aramashurwe afise ibara risa nkiryumuhondo.

Ibikoko vyo mumazi, bashize ahantu hamwe mukantu k'agasegetera gafise ibara risa nkiry'urwatsi rubisi. Ayo mafi ni mabisi, akaba afise ibara ryera munsi hejuru hakaba har'ibara rigomba gusa n'iryirabura.

Abantu beshi bari ahantu mu ishamba hakaba harimwo bamwe bari mu mazi bafashe uruntu rw'urusegetera rwagutse cane bategeramwo amafi baba bariko bararoba kuruhande hari ibindi biterwa vy'ibiti.

Inyamaswa zo mumazi bita indagara barovye ari nyinshi bakazishira mukantu kagasegetera gafise ibara ry'irabura izo ndagara zifise akamaro keza mumubiri w'abantu.

Inyamaswa zo m’umazi bita indagara barovye bagashira ahantu hamwe ari nyishi bashobora kuzi dandaza canke bakaziteka zikaba zifise n’akamaro keza m’umubiri w’abantu.

Indege yamaze kuva hasi iriko iraguruka ikaba ifise inyandiko nibicapo n'umuntu imbere ariko arayitwara. Isize irangi ryera, ivyo vyandiko bikaba vyanditse mw'ibara ryirabura.

Inyamaswa zo mumazi bita amafi bashize hamwe, bakayashira kumabarafu hamwe nayandi ari hejuru, afise amabara atandukanye, hejuru arirabura musi akaba yera.

Uruzi rwagutse cane ruriko n’ubwato burebure bufise ibara ry’ubururu. Ayo mazi afise ibara rigomba gusa n’urwatsi ku ruhande hakaba hari n’ibiti vyinshi hamwe n’ivyatsi.

Inyamaswa yomumazi bita ifi, abantu benshi Baja kuroba bakayidandaza ikaba ifise amabara atandukanye, harimwo iryirabura n’irindi rigomba gusa nk’iryera musi.

Inyamaswa zo mumazi bita amafi, barovye bakayashira mu kantu k’agasegetera yose ni mabisi, akaba afise amabara atandukanye harimwo iryera n’irindi rigomba gusa nk’iryirabura.

Ahantu hari uruzi runini cane hakaba harimwo imisozi myinshi hamye n’iyindi kuruhande miremire har'ibiterwa vyinshi vy'ubwoko butadukanye, hari hamwe hari n’imirima ahandi hakaba har'ibiti vyinshi.

Inyamaswa baroba mumazi bita indagara bakaba bazishize hamwe arinyinshi ,zifise amabara atandukanye harimwo kamwe gasa nkagatukura, akandi kakirabura, akandi kagashaka gusa nkakera .

Ahantu hari amazi hagutse cane hakaba hari uduti bashinze bashirako utuntu tw’udusegetera herekana ko bahororera amafi canke indagara ku ruhande hari imisozi n’ibiti vyishi.

Isahani iteye nk'umuzingi ifise ibara ryera bakaba bayishizeko ifi bokeje ifise nibara risa nk'iryumugina kuruhande hari utubogaboga twishi hamwe nudupande tubiri tw'indimu.

Inyamaswa zo mu mazi, bita indagara bashyize hamwe ari nyinshi, hakaba hari n’utundi duto turi mu gasahani kera, hamwe n’amafi manini bashyize ku munzane hariko agasahani k’icuma.

Amazi afise ibara risa niricafuye hakaba hari numuntu kuruhande ariko atambuka mumurima wibiterwa hari nibindi biti biteye kuruhande birebire cane , nibindi bigufi.

Isahani iriko imfungurwa zitandukanye, hakaba harimwo ifi bakase, hamwe n'ibindi bibogaboga ku ruhande n'ibindi vyamwa bifise ibara ry'umuhondo n'iritukura. Hakaba hari n'agapande k'indimu hejuru y'iyo fi.

Ahantu hari umurima wagutse hakaba n'ibindi bitegwa vy'ubwoko butandukanye hasi hari utubabi tumwe dusa nkutumye kuruhande hakaba hari ibiti birebire hakaba n'izindi nyubako zitandukanye.

Ahantu hari utwatsi duke hakaba hari ivu ryinshi ryumye rifise ibara ryumugina, kuruhande hari ibiterwa vyinshi hakaba n’umurima w’ibigori ufise amababi yumye cane .

Ahantu hari ubwatsi bwameze ari bwinshi, hakaba n'ayandi mababi yaguye yumye. Hari nigiti kirekire gifise amababi menshi kuruhande hakaba hari n'ibindi biterwa hamwe ninyubako .

Ahantu hagutse hari ubwatsi bwinshi ariko bugufi hamwe nibindi biti vyinshi vy'ibitoke, hari kimwe camaze kwama inyuma yaho hakaba hari inzu isakaye isize ibara ryera.

Ishamba irimwo ibiterwa bitandukanye ifise ivyatsi bike ariko kuruhande hakaba umurima wibiterwa n’ibiti birebire hari n’ibindi vyibingori bifise amababi yumye afise ibara risa nkiry’umuhondo.

Ahantu harutubuye dutoduto twinshi, dufise ibara ryera, ku ruhande hakaba hari ivu ryumye ry'umugina hatewemwo ibiti vy'ubwoko butandukanye, inyuma hakaba hari inzu isakaye idasize irangi.

Ahantu hari umurima urimwo ibiterwa bitandukanye, hakaba hari hamwe hari namababi yumye. Hari ibiti vyibitoke hamwe nuwundi murima wibigori ufise amababi yumye cane, kuruhande hakaba nibindi biti.

Ahantu hari ivyatsi nibiterwa vyubwoko butandukanye hakaba hari nahamwe hataramera hari ivu ryumye ryumugina kuruhande hari inyubako yinzu yubatswe mumategura isakaye .

Ishamba ririmwo ivyatsi bitarakura neza hakaba n'ibindi biti vy'ibigori bifise amababi yumye afise Ibara ry'umuhondo, hamwe n'umurima Ku ruhande w'ibindi biterwa n'ibiti birebire.

Ahantu hari imisigati myinshi bazingiye hamwe, ikaba ifise amababi yumye, kuruhande hari ibiti vy'ubwoko butandukanye hakaba n'ibiti vy'ibitoke, hamwe nayandi mazu yubatswe mu mategura.

Ahantu hagutse cane hakaba haciwemwo n'imirongo. Har'utwatsi duke ahandi ntiharamera hakaba har'ivu ry'ibara ry'umugina. Kuruhande harurubuga runini hari n'ibiti vyinshi bifise amababi.

Ahantu hari ibitegwa vy'ubwoko butandukanye , hakaba hari bimwe bifise amababi make n'ibindi biti birebire harimwo ibara ry'umuhondo, bikaba bifise utubabi dutoduto kandi duke.

Ahantu hagutse cane hatarama ivyatsi vyinshi hakaba hari ivu ryumye cane ryibara ry'umugina kuruhande hari n'umurima w'ibigori ufise amababi yumye cane yibara yumuhondo kuruhande hakaba hari nibindi biti .

Umurima urimwo ibitegwa bifise amababi mato yonze afise ibara ry'urwatsi rubisi, hakaba hariko n'udushurwe twamye dufise ibara ryera hamwe n'irindi rishaka gusa nk'iritukura bukebuke.

Ahantu hari ibiterwa vy'ubwoko butandukanye hakaba hari igiti kimwe gifise amababi y'umuhondo asa nkayumye ayandi akaba ari ay'urwatsi rubisi, kuruhande hari uruhome rw'amatafari hamwe n'ibiti vy'ibitoke inyuma.

Umurima urimwo ivyatsi vyinshi birebire hamwe nibiterwa vyibigori bifise amababi yumye cane yibara ryumugina bukebuke kuruhande hari ibiti vyinshi birebire vyamababi menshi.

Ahantu hari umurima w’ibitegwa bigufi haciye n’imirongo, hasi hakaba hari ivu ry’umugina. Ku ruhande hari n’ibindi biti vy’ubwoko butandukanye, hariho bimwe birebire n’ibindi bigufi.

Ibitegwa vy’ubwoko butandukanye harimwo ibiti bimwe bigufi n’ibindi birebi. Hakaba n’ibiti vy’ibitoke. Inyuma yaho hari inyubako y’inzu idasize irangi ariko isakaye, hejuru hakaba hari intsinga z’amatara.

Ahantu hari igiterwa gifise amababi manini cane hasi hakaba hari n'ibindi vyatsi vyinshi n'utubabi tumwe dusa nk'utwumye. Ico giterwa gifise amababi afise ibara ry'urwatsi.

Ahantu hari ibitegwa vyamababi manini nubundi bwatsi buto hakaba nibindi bitegwa bifise amababi yumye yibara ryumuhondo hagati hari igiti kuruhande hakaba haribindi bitegwa.

Ahantu har' akayira gato kivu kariko n'amababi menshi yumye kakaba gahagatiwe n'ibitegwa vy'ubwoko butandukanye bimwe bifise amababi manini ibindi bikagira utubabi dutoduto.

Ahantu hari ibiterwa vyinshi hakaba hari nivyatsi vyinshi bimwe bimwe bisa nkivyumye kuruhande hari ibiterwa bifise ibara risa nkiryubururu buke buke hamwe n,ibindi biti vyamababi menshi inyuma.

Umurima wagutse w'ibigori, ufise amababi yumye asa n'umuhondo, hakaba iyindi nzu kuruhande isakaye, yubatswe mu mategura hamwe n'umurima w’undi wagutse w'ibitoke.

Ahantu hari ibiti vy'ubwoko butandukanye , hakaba harimwo kimwe kinini gifise n'amababi menshi cane hamwe n'icari hejuru, ku ruhande hari ibindi biti bifise amababi yonze.

Igiterwa gifise amababi menshi mato mato kikaba kiri ahantu hari ivu rifise iraba rishaka gusa nk'iryera, inyuma yaho hari inzu idasize irangi ariko ifise amadirisha atukura.

Ahantu hameze ivyatsi vyinshi, hakaba hari inka ihagaze ifise ibara ryera niry'irabura, kuruhande hari umurima w'ibigori ufise amababi yumye cane hamwe n'ibindi biti vy'amababi menshi.

Ibitegwa vyubwoko butandukanye bifise amababi matomato inyuma yaho hakaba hari ibiti birebire vyamababi menshi hasi hari amababi yibitegwa vyibigori yumye.

Ahantu hari ibiterwa vy'ubwoko butandukanye, hakaba harimwo igiti cama ibitoke vyinshi bifatishijwe n'ikindi gite kirekire c'umugina, kuruhande hakaba hari amababi afise ibara ryurwatsi

Ahantu hari ishamba ririmwo ivyatsi vyinshi bigufi, hamwe n'ayandi mababi yaguye hasi yumye, afise ibara ry'umuhondo. Hari n'ibindi biti kuruhande birebire vyonze, bifise n'amababi menshi.

Ahantu hagutse hari ivyatsi vyinshi hakaba n'utubabi turi hasi twumye dufise ibara ry'umuhondo, kuruhande hari n'ibindi biterwa bitandukanye, harimwo ibiti vy'ibitoke hamwe n'ibindi birebire.

Ahantu hari ibiterwa vyishi hakaba harimwo ivyibigori vyishi vyumye bateretse kubindi biti nibindi bikiri hasi kuruhande bikaba bifise ibara ry'umuhondo hari nibindi biti bigisa neza bitaruma

Ahantu hari ubwatsi butobuto ariko bwinshi bwameze, kuruhande hakaba hari numurima w'ibigori ufise amababi yumye cane nibindi biti vy'ubwoko butadukanye hamwo nivy'ibitoke.

Ahantu hari ibitegwa vyinshi vyubwoko butandukanye bifise amababi matomato hasi hari nubundi bwatsi bwamaze kumera hakaba hari bumwe busa nkubwumye bwibara ryumuhondo

Ishamba ririmwo ibiterwa vyinshi bitandukanye hakabamwo ivy’ibigori ariko bifise amababi yumye asa nk’umuhondo n’ikindi giti c’ibitoke ku ruhande. Hakaba n’ikindi giti kirekire gifise amashami n’amababi menshi.

Akana gahagaze imbere y'inzu idasize irangi ariko isakaye, ikaba ifise umuryango w'imbaho, kuruhande har'bindi biterwa vy'amashurwe, inyuma y'urwo rupangu hakaba har' igiti c'amavoka

Ahantu hagutse, hari ivyatsi vyinshi, hari n' utundi tubabi dufise ibara ry'umuhondo twumye. Ku ruhane hari ibiterwa vyinshi vy'ubwoko butandukanye hakaba harimwo n'ibiti vy'ibitoke.

Ubwoko bw'ibiterwa bifise ivyatsi vyinshi birebire vyonze, hakaba hari bimwe bisa nk'ivyumye bifise ibara rigomba gusa nk'iryumuhondo. Inyuma yavyo hari ni bindi biti birebire.

Inka zibiri zifise amabara atandukanye. Hari iyifise ibara ryera n'iryirabura hamwe n'iyindi ifise ibara ry'umugina, zihagaze ahantu hagutse cane hari ubwatsi buke n'ibindi biti vyinshi.

Abagore bahagaze bambaye impuzu z'ibitenge bakaba bafashe mu ntoke ivyamwa bita inanasi hari abambaye ibitenge birimwo ubururu abandi bakambara ivy'umuhondo n'ibitukura ku ruhande hari n'ibindi biterwa.

Igiterwa cama infungurwa bita amavoka akaba atarasha neza. Afise ibishishwa bifise ibara ry’urwatsi rubisi, iyo gisa nk’icirabura biba vyerekana k’iyo voka yahiye. Ku ruhande hari n’ibindi biterwa.

Umurima wagutse urimwo ibiterwa vy’ibigori bifise amababi maremare afise ibara ry’urwatsi rubisi. Hasi har’utundi twatsi hakaba hari nivu rifise ibara ry’umugina.

Ibikoko vyo korora bita ingurube bashize hamwe ari nyishi imwe ikaba igeretse ku yindi kuruhande hari iraro ryayo hamwe n'iyindi nzu isakaye yubatswe mu matafari.

Abantu bahagaze hagati mumurima wagutse cane w’ibiterwa, hakaba haribamwe bunamye n’abandi bahagaze inyuma yabo harimisozi miremire cane ivyo biterwa bikaba bifise amababi y’urwatsi.

Umugabo yunamye yambaye agapira kirabura, inkofero y'urwatsi rubisi hamwe n'isaha akaba ariko akorako igiterwa gifise amababi menshi afise ibara ry'urwatsi rubisi.

Umuntu w'umugore asutamye mu murima w'ibitegwa akaba yambaye impuzu y'igitenge ifise amabara atandukanye hamwe n'agatambara ku mutwe, ivyo bitegwa bifise ivyamwa bifise ibara ritukura hamwe n'ibindi bifise ibara risa nki ry'umuhondo.

Umuntu w'umugore ariko aratwenga afashe muntoke ibitegwa akaba yambaye mumutwe agatambara karimwo ibara ritukura n'iryera. Inyuma yiwe hahagaze uwundi mugabo hamwe n'iyindi nyubako n'ibindi bitegwa.

Abagore babiri bambaye ibitenge vy'amabara atandukanye hamwe n'udutambara mu mutwe dutukura, bakaba bafashe ku rutugu amasuka bariko baratambuka ahantu hari ivu ryumye rifise ibara ry'umugina.

Ahantu hari ibiraya vyinshi bashize hamwe, bikaba bifise ibishishwa bisa nk'umugina bukebuke. Babishize ahantu hari ivu ryumye, rifise ibara ry'umugina, hakaba hari n'utundi twatsi duke.

Imfungugwa bita ibitunguru abantu benshi bakoresha mu guteka ibintu bitandukanye bifise amabara atandukanye hari ivy’amabara yera ibifise ibara ritukura n’ibindi bifise ibara ry’umuhondo.

Abantu babiri harimwo umugore yambaye igitambara co mu mutwe gifise ibara ry'umugina; agapira kirabura hamwe n'igitenge gitukura, ku ruhande yiwe hari umugabo ariko arasoroma; hamwe n'iyindi misozi mwinshi.

Abantu babagabo bahagaze hagati mu murima w'ibigori hakaba hari umwe ariko arabica yambaye impuzu y'amaboko magufi ifise ibara ry'ubururu, hari bimwe vyamye hakaba hari nibifise amababi yumye.

imisigati miremire cane bashize hamwe ari myinshi ikaba ibise amabara atandukanye harimwo iryumuhondo niryumugina, hari nibindi bibuye kuruhande nimifuko yera isa nkiyugaye hakaba hari numugabo yicaye.

Abantu benshi bari mu murima w'ibitegwa, bamwe bakaba bariko barasoroma bunamye, inyuma yabo hari n'ibindi bitegwa vy'ubwoko butandukanye hakaba harimwo ibiti vy'ibitoke; hamwe n'ibindi biti birebire bisanzwe.

Ibikoko vyo kworora bita inka, ziri ahantu hamwe ari nyinshi zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura zimwe ziriko zirarisha ubwatsi kuruhande hakaba hari n'ibindi biti vyinshi.

Abantu b'abagabo batatu, babiri muri bo bafise amapikipiki uwundi akaba afise ikinga. Batwaye ibintu vy'ivyuma kenshi na kenshi batwaramw' amata, bakaba bariko bagendera kw'ibarabara ry'ivu.

Abantu bahagaze mumurima wumuceri. Hakaba hari umugore afashe mu ntoke ibiterwa, bakaba bambaye n'impuzu zibitenge. Inyuma yaho hari umusozi muremure hamwe n’ibindi biti birebire.

Umurima w'ibitegwa vy'umuceri ariko bitarama neza ivyatsi bikiri bigufi. Ivu ryaho rifise ibara ry'umugina bakaba barawuciyemwo n'imirongo kugira bize bikure neza.

Igiti camye ivyamwa vyinshi biteye nkumuzingi nibinini binini bikaba bifise ibara ryurwatsi rubisi icogiterwa gifise amababi menshi maremare Kandi manini .

Igiti camye ivyamwa bita imicungwe , akaba ar'ibiri , ifise ibishishwa vy'umuhondo iryo bara rikaba ryerekana k'iba yarahiye cane. Gifise amababi afise ibara ry'urwatsi rubisi.

Igiti camaze kwama ivyamwa akaba ari binini binini biteye nk' umuzingi, hakaba hariko n' ubuntu bwasesetse bwera gifutswe n' amababi yumye afise ibara ry' umuhondo hakaba hari n' ibindi biti kuruhande.

Infungurwa bita ibijumbu bashize hamwe arivyinshi bigerekeranye kubindi bikaba bifise ibara ryumugina nahandi hashishutse haribara ryera, babishize ahantu kumbaho.

Umuntu w'umugabo yambaye ikoti y'ubururu akaba yambaye hejuru n'iyindi mpuzu yera y'amaboko maremare hamwe n'inkofero y'umuhondo kurunde yiwe hari imifuko myishi bagerekeranye hamwe.

abantu benshi bari ahantu hamwe bakaba bariko bakora ibikorwa bitandukanye hari umwe yikoreye kumutwe umufuko abandi bariko babika amavoka mumifuko hakaba nayandi mavoka ari hasi kubwatsi

Umuntu w'umugore yambaye agatambara mu mutwe gafise ibara ritukura, n'utuburungu twera. Agapira gafise amabara atandukanye kimirongo, harimwo ibara ryirabura nirindi ry'umuhondo, akaba ariko aramura ibiterwa.

Imfungurwa bita imyungu bashize hamwe, arimyinshi akaba ari minini .Iteye nk'umuzingi ikaba ifise amabara atandukanye, harimwo iry'urwatsi rubisi hamwe n'iryumuhondo.

Umuntu w'umugore ahagaze hagati mumurima w'ibiterwa , akaba afashe isuka muntoke, yambaye igitenge kirimwo amabara atandukanye , harimwo iry'ubururu niry'umuhondo kuruhande hakaba hatewe n'ibindi biti.

Umuntu yambaye impuzu y'amaboko maremare ifise ibara ritukura hamwe n'inkofero y'ubururu akaba ariko arasoroma ibiterwa abishira ku gaseke kari mu mugongo iwiwe.

Abantu benshi bahagaze mu murima wagutse cane hakaba hari umwe ariko arawerekana. Bambaye impuzu zitandukanye. Inyuma yabo hari umusozi mure mure urimwo ibiti vyinshi.

Umurima wibiterwa vyamye imfungurwa bita ibigori, bikaba bifise ibishishwa bifise ibara ryurwatsi rubisi, hejuru hakaba hariko utuntu umengo nutwatsi twibara y'umugina. Intete zayo ziribwa nabantu benshi zikaba zifise nakamaro keza.

Ahantu bateretse ivyamwa bita imyembe akaba ari myinshi, hari iyifise ibara ryurwatsi iyindi ikagira iryurwatsi rivanze n'iryumuhondo irahantu hari ibiterwa vyibigori kuruhande bifise amababi yumye .

Igiterwa cama ivyamwa bita imicungwe, ikaba iteye nk'umuzingi ifise n'ibishishwa bisa nk'umuhondo uhishiye. Iryo bara ryerekana kiba yarahiye neza, ikaba ifise amababi y'urwatsi rubisi.

Umurima w'ibiterwa bitaramera neza bikiri bishasha bifise amababi y'urwatsi rubisi. Ku ruhande hari n'amababi y'ibigori harimwo amwe amwe yumye. Ivyo vyose bikaba biteye mw'ivu risa n'iritukura.

Abantu babagabo babiri harimwo umwe yambaye ishati yamaboko magufi ifise ibara ryera, uwundi akaba yambaye ikoti yamaboko maremare ifise ibara ry'irabura bafashe mu ntoke ikintu c'icuma bakaba bariko basuka amata mukindi cagutse.

Igiti cimisigati yamaze gukura cane ikaba ifise ibara risa nkiritukura amababi yico giti haramwe yumye afise ibara ry'umuhondo nayandi akimeze neza afise ibara ry'urwatsi

Igitegwa camaze kwama ivyamwa biteye nkumuzingi bifise ibara ry'urwatsi rubisi kikaba gifise amababi maremare yonze ariko n'uturongo dufise ibara ryera.

Abantu babiri bafashe agicupa k'icuma bariko basesa amata mukindi kintu cagutse, hakaba hari umwe yambaye ishati y'amaboko magufi yera uwundi akaba yambaye ikoti y'amaboko maremare yirabura.

Umugabo yambaye agafuka munwa hamwe n’impuzu y’amaboko maremare ifise ibara ry’urwatsi afashe mu ntoki ikintu kirekire c’icuma yashize yashizemwo amababi y’urwatsi.

Umurima w'ibiterwa vyamye imfungurwa bita ibigori, bikaba bifise ibishishwa vy'ibara ry'urwatsi. Hari n'utuntu hejuru twudu shatsi tuba dufise ibara ry'umugina, hakaba n'ayandi mababi asa nkayumye.

Abantu b'abagore babiri harimwo umwe ariko arasoroma mu murima w'ibiterwa ufise uduti tureture twonze. Bambaye ubufukamunwa bw'ibara ry'ubururu hamwe n'impuzu z'ibitenge.

Umugabo yunamye akaba ari mumurima urimwo ibiterwa baciyemwo n'imirongo myinshi, har'uduti bagiye baratera kurivyo biterwa umugabo akaba yambaye agapira gafise ibara ry'ubururu.

Umugore ariko aratwenga yambaye inkofero itukura nagapira k'umuhondo akaba afashe mu ntoke icamwa bita inanasi, inyuma yiwe hari umugabo ahagaze bose bakaba bahagaze mu murima

Abantu babiri harimwo umugabo n'umugore bunamye bari mu murima w'ibiterwa bakaba bariko barasoroma, uwo mugabo yambaye inkofero y'ubururu n'impuzu y'amaboko maremare, umugore akaba yambaye agatambara mu mutwe kirabura.

Abantu bahagaze mu murima, hakaba harimwo umugabo umwe yambaye ishati y'amaboko maremare ifise ibara ryera ,bariko basoroma ivyamwa bifise ibara ritukura biteye nk'umuzingi.

Abantu bariko bagendera mukayira kivu. kuruhande yabo hakaba Hari Umurima w'ibiterwa utaramera hamwe n'ibindi vyatsi n'ibiti bitandukanye benshi muribo barikoreye Ibintu kumutwe.

Ibiseke bibiri bijishe bitandukanye bikaba birimwo ivyamwa bita imicungwe harimwo isa nkiyaboze ikaba ifise ibishishwa vyirabura hamwe n'iyindi yahiye cane ifise ibishishwa vy'umuhondo.

Abantu bari mu murirma munini cane bamwe bakaba bariko barasoroma uwundi akaba ar'umugabo yambaye impuzu y'amaboko maremare ifise ibara ry'ubururu akaba afashe muntoke isuka ariko ararima, inyuma yaho hari n'ibindi biti.

Abantu benshi bari mumurima w’ibiterwa bakaba bariko barasoroma ibifungugwa bita ibiraya harivyo bashize hasi babitondetse k’umurongo bakabigerekeranya kubindi inyuma yabo hari n'ibindi biterwa hamwe nibiti vyinshi.

Umugore y'unamye yambaye igitenge kirimwo amabara atandukanye n'agatambara gatukura. Akaba afise imyumbati myinshi yashashe isa nk'iyumye kuruhande hakaba hari nabandi bantu bahagaze.

Ibiterwa bita imitonore, bashize hamwe ari myinshi ariko bakayishira muduseke dutandukanye tubonerana tw'amabara y'umuhondo. Hari n'umufuko munsi, bashizeko iyindi mitonore.

Umurima baciyemwo imirongo bagateramwo imiceri ariko itarakura neza, n’ivyatsi bitarakura bikiri bito. bifise ibara rigisa neza ry urwatsi nta vyumye bihari, iryo bara rikaba risa n’umugina.

Umuntu w'umugore asutamye mumurima wibitegwa akaba yambaye agatambara kera mumutwe nimpuzu zibitenge harimwo ibara ryubururu. Afashe muntoki ivyamwa bifise ibara ritukura hakaba n'ibindi bifise ibara ryugwatsi rubisi.

Imfungugwa bita amateke bashize hamwe arimenshi hakaba harimwe bakasemo kubiri indani ifise ibara ryera. Ayo mateke aba afise ibishishwa biriko imizi kenshi na kenshi biba bifise n’ibara ry’umugina.

Umurima wagutse urimwo ibitegwa vyamye ibigori bikaba bifise amababi asa nk'urwatsi rubisi, kuruhande hari imisozi myinshi hamwe n'izindi nyubako zisakaye n'ubwatsi.

Agategwa kakiri gato bagitera gafise n'utubabi duto twibara ry'ugwatsi bagateye mw'ivu ryumye rifise ibara ry'umugina bakaba bafukishije utwatsi twinshi duto twumye dufise ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi bari mumurima wagutse hakaba harimwo bamwe bariko bararima bafashe mu ntoke amasuka, n'abandi bahagaze ataco bafise mu ntoke hari ivu ry'umugina, kuruhande hakaba ibindi bitegwa.

Imfungurwa bita Imitonore ,bashize hamwe ari myinshi bayitondetse kumurongo, ikaba igerekeranye kuyindi .iri mukantu kagaseke kabonerana gafise ibara risa n'urwatsi rubisi.

umugabo yambaye impuzu y’amaboko maremare indani hakaba harimwo ikoti y’ubururu, yambaye inkofero y’umuhondo kuruhande yiwe hari imifuko myishi bagerekeranye hamwe

Ahantu hari ibigori vyinshi vyumye, baboheye ku biti bakoresheje ibishishwa. Bifise ibara ry’umuhondo aho hantu hakaba hasakaye. Ivyo bigori babitereka ku zuba kugira vyume.

Ivyamwa bibiri bita amapera hakaba hari n’utundi dupande kuruhande tubiri indani zifise ibara ryera hamwe n’utubuto zikaba zifise n’ibishishwa bisa nk’ugwatsi rubisi baziteretse ahantu hera.

Abantu benshi batonze kumurongo, bahagaze mumurima wibiterwa , hakaba hari bamwe bambaye ubufukamunwa , abandi batabwambaye , hari bimwe vyimyumbati inyuma hakaba hari nibindi vyibitoke .

Ibiterwa vyamaze kwama ivyamwa biteye nk'umuzingi bifise ibara ry'urwatsi rubisi hakaba hari n'ibindi bifise ibara ry'umuhondo, hasi hari ivu ritose hari n'amazi rikaba rifise ibara ry'umugina.

Umufuko wuguruye uzingazinze ufise ibara ry'urwatsi rubisi, indani hakaba harimwo intete nyinshi zibigori zisa nkizumye, zifise ibara rigomba gusa nkiryera niryumuhondo bivanze.

Imfungugwa bita amateke bashize hamwe arimenshi hakaba hari igipande kimwe gikase indani gifise ibara ryera. ibishishwa vyayo mateke biba biriko imizi bikaba bifise n’ibara ry’umugina.

Abantu benshi bashengereye ahantu bashize ibishishwa vy'ibigori vyumye hamwe n'ifumbire bariko baravanga, hari umuntu umwe muri bo yambaye inkofero akaba ariko asukamwo amazi.

Ahantu bashize imyumbati myinshi bakayitereka kuzuba ifise ibara risa nkiryera kuruhande hakaba hari ibitegwa vyinshi vy’ubwoko butadukanye harimo n'ibiti bifise amababi menshi n'ibindi birebire.

Abantu barimw'isoko ryagutse ririmwo ivyamwa vy'ubwoko butandukanye. Har' imyembe ,imicungwe ,murabo bantu hakaba hari umugore yambaye ibitenge bisa guhera kumutwe gushika hasi.

Umuduga munini bashizemwo ibintu vyinshi, harimwo imifuko bagerekeranye hamwe nibindi biti vyibitoke, hakaba hari umuntu ahagaze hejuru yavyo, hamwe nuwundi ari kuruhande yiyo modoka.

Igiterwa gifise amababi manini cane yagutse afise nutuntu twuturongo dufise ibara risa niryera hasi hari utundi twatsi twamaze gukura , dufise namashurwe yera .

Imfurwa bitwa amateke bakaba bayakase, indani afise ryera hama ibishishwa bikaba bifise ibara ryumugina. Hariko n'imizi kuko bimerera mw'isi indani, bakaba babishize ahantu hera.

Ibiterwa vyamye imfungurwa vyitwa ibigori bikaba bifise ishishwa vyumye ari bigifise nibara ryurwatsi rubisi. Hari kiimwe gisa nicashishutse, hejuru hakaba hari nudushatsi dusa n'umugina.

Abantu bahagaze ahantu hamwe aribenshi hakaba haribamwe batonze kumurongo. Inyuma yabo hari inyubako n'ibindi bitegwa vyibiti vyinshi hamwe n'imisozi ,bakaba bahagaze ahantu hari ivyatsi namashugwe.

Imfungugwa bita ibiyoba bimwe batonoye hakavamwo intete zikaranga .Bifise ibishishwa vyibara ry'umugina, bikaba biribga n'abantu benshi bifise nakamaro keza mu mubiri wabantu.

Imifuko myinshi bashize ahantu hamwe ikaba irimwo ibiraya vyinshi binarenga uwo mufuko. Bakaba bawufungishije imigozi. Kuruhande hari imidoka hamwe n’abandi bantu benshi bayishengereye.

Igiti c'igiterwa cama icamwa bita ipera ikaba iteye nk'umuzingi ifise igishishwa c'ibara ry'urwatsi rubitsi indani usangamwo utubuto ugasanga keshi na keshi risa n'iritukura canke umuhondo.

Umugabo asutamye mumurima wagutse wamye imfungugwa bita intore akaba yambaye inkofero nagapira kera abifashe muntoke izo ntore zikaba ziteye nk’umuzingi zifise nibara ryugwatsi.

Abantu b'Abagore bahagaze m'umurima bafashe amasuka, babiri bambaye udutambara mumutwe, abandi bakaba bambaye ibitenge vyamabara atandukanye inyuma yabo hari ibindi biterwa.

Imifuko myishi bateretse hamwe bayitondetse kumurongo yose ikaba irimwo indani ibiraya bifise ibishishwa vy'umugina iyo mifuko ifise ibara ryera nirindi ry'urwatsi rubusi kuruhande hakaba hari nabandi bantu

Abigeme babiri, bambaye imipira y'umuhondo. Hakaba hari umwe afashe mu ntoke urutaro ruriko ibiyoba. Uwundi akaba yikoreye ku mutwe amababi yibiterwa, afashe nisuka.

Umugore yambaye impuzu itukura, akaba afashe muntoke agaseke kabonerana gafise ibara ryumuhondo karimwo ibiterwa bifise amababi manini cane afise nibara ryurwatsi.

Umugore ari hagati mu murima w’ibitegwa yambaye agapira k’ibara ry’ugwatsi n’igitenge kirimwo ibara ry’ubururu akaba ariko arasoroma ivyamwa vyamaze kwama. Hari bimwe bifise ibara ritukura ibindi bikagira iry’ugwatsi.

Isoko yagutse cane badandarizamo ibiraya bikaba, biteretse ahantu hatandukanye gusa arivyinshi bigerekeranye kubindi. hariho umuntu ahagaze hagati yambaye agapira gafise ibara ry’umuhondo.

Umurima wagutse cane wibiterwa, hakaba harimwo hagati umugabo yambaye impuzu yamaboko maremare , urasakaye hejuru nikintu gifise ibara ryirabura hakaba hari nahandi hantu hari ivyandiko .

Umurima w'ibigori wamaze kwama ,ufise amababi maremare y'urwatsi ;ivyo bigori bifise ibishishwa bifise ibara ry'urwatsi, hakaba Hari n'utundi tuntu umengo n'udushatsi ,dufise ibara ry'umuhondo hejuru yivyo bigori.

Umuntu w'umwigeme yambaye impuzu zirabura n'igitambara mu mutwe cirabura, akaba ariko akorako inyana ifise amabara atandukanye harimwo iryera, iryirabura n'irigomba gusa n'umugina.

Icamwa bita ipera, ikaba iteye nkumuzingi ifise ibara ryurwatsi rubisi . Hari iyo bakasemwo mubipannde bibiri, indani hakaba harimwo utubuto, indani hakabaharimwo ibara ry'umuhondo

Abantu benshi bari mu murima ariko utarama ibiterwa benshi muri bo bakaba bafashe amasuka n'abandi ataco bafashe , bari ahantu hagutse hari ivu ry'umugina ku ruhande hakaba hari imisozi n'ibitegwa vy'ibiti.

Ivyamwa bita "amabungo" ari hamwe ari menshi akaba agerekeranye kuyandi. Bayashize mu kadobo gasa nubururu, hakaba har'amwe afise ibara ry'umugina, ayandi akaba afise ibara ryugwatsi.

Ivyamwa bita imyembe bashize hamwe ari myinshi ikaba iteye nk'umuzingi, ifise amabara atandukanye harimwo iry'urwatsi rubisi, iritukura niry'umuhondo, iryo ry'umuhondo ryerekana kiba ihiye cane.

Imifuko myinshi iri ahantu hamwe bashizemwo ibiraya vyinshi . Ifise amabara atandukanye hari iyifise ibara ry’umuhondo iyindi ikagira ibara ryera. Bayiteretse ahantu mw’ivu ryumye rifise ibara ry’umugina .

Ahantu hagutse cane hari imirima myinshi y'ibitegwa, hakaba hari n'abantu bari hagati mu murima umwe akaba ahagaze hejuru y'intete z'ibigori, ku ruhande hari imisozi myinshi hamwe n'ibiti vy'ubwoko butandukanye.

Ibitegwa vyamaze kwama banasoromye ivyamwa vyayo bikaba bikurira mw'ivu. Abantu benshi barabifungura kuko bitanga amaraso hakaba hari n'isuka bakoresheje iteretse hejuru yivyo vyamwa.

Umugabo yambaye ishati y'amaboko maremare ifise ibara risa nk'ubururu bukebuke akaba ahagaze mu murima wagutse cane w'ibigori ariko utarama, inyuma yiwe hari ivyuma.

Umurima wagutse cane w,ibiterwa vyama ibibogaboga abantu benshi barya banabishira muzindi mfungurwa kuruhande hari ibiti vyinshi bire bire bimwe bifise amababi menshi ibindi bikagira make .

Ibitungwa bita impene, hakaba hari imwe yunamye iriko irarisha ubwatsi, aho hantu nta vyatsi vyinshi bihari. Zifise amabara atandukanye, hari iry'umugina, iryera nirindi risa niryirabura.

Ahantu hari ubworozi bw'ibitungwa bita inkoko akaba ari nyinshi zifise amabara y'era ziri ahantu hasakaye hubatswe n'imbaho hakaba hari n'utudobo tw'amabara atandukanye.

Ahantu k'umusozi har'imirima myinshi baciyemwo imirongo hakaba hari n'abantu benshi bawurimwo hari bamwe bunamye basa nabariko bararima abandi bakaba bahagaze, kuruhande hari nibindi biti birebire.

Imfungurwa bita ibijumbu bifise ibishishwa bigomba gusa nk'ibitukura bakaba babishize ahantu hamwe ari vyishi bimwe bigerekeranye ku bindi biri mu kadobo gafise ibara ry'urwatsi rubisi.

Akadobo gafise imbara ryera n’uryarwasti rubisi karimwo intete nyishi zamabara atadukanye harimwo iryumugina niryu muhondo kakaba gaterestwe ahantu hejuru mwivu hari ibindi biterwa kuruhande.

Agasahani kera gateretse ku rubuye runini hariko n'ibara ry’umuhondo, hakaba harimwo muriyo sahani intete nyinshi z’ibiharage zifise ibara ritukura hamwe n'akantu k’akaburungu kera.

Ubwoko bw’ibiharage birahantu hamwe arivyinshi bikaba bifise amabara atandukanye. Hari ivyamabara atukura nibindi bifise ayavanze iritukura n’iryera. Hari nabimwe biba bifise ibara ry’umuhondo kenshi bita ibiharage bitoto.

Ukuboko kw'umuntu gufashe imitonore miremire cane ifise n'ibara ry'urwatsi rubisi , akaba yayishize kurutaro rujishe rufise ibara rigomba gusa niry'umuhondo hamwe niry'umugina.

Isahani yera bashize kukibuye kinini bakaba bayishizemwo ibiharage vyinshi bigerekeranye hamwe bifise ibara ritukura, ivyo biharage biribwa nabantu benshi bikaba bifise nakamaro kanini.

Ibiterwa vyamaze kwama imfungurwa bita imitonore hakaba harimwe basoromye bakayishira mugaseke kajishe, niyindi ikiri kugiti ifise ibara ryurwatsi rubisi.

Igiterwa basoromamwo imfungurwa bita ibiyoba bikaba bigifatanye nivyo biterwa bigifise nimizi bifise bibishishwa vyumugina biriko nivu kuko bimerera mwisi indani bikaba bifise amababi yurwatsi .

Imifuko myinshi yuguruye ikaba irimwo intete z'ubwoko butandukanye, hari iyirimwo intete zisa nk'umugina izindi zikaba zisa nk'umuhondo, izindi zikagira ibara ritukura .

Imifuko myinshi bashize hamwe yuguruye, ikabirimwo intete nyinshi z’ibigori zifise ibara ry’umuhondo bukebuke. Iyo mifuko yose irera ikaba ifise nayandi mabara harimwo iry'ugwatsi, iry'umuhondo, n’iritukura.

Ibigori vyishi biri hamwe baboheye k'ubiti bakoresheje ibishishwa vyayo bikaba vyumwe ,Bifise ibara rigomba gusa nk’iryumuhondo keshi na keshi babitereka kuzuba kugira vyume.

Umurima wagutse cane w'amasaka ufise amababi 'urwatsi rubisi hamwe nu duti twonze tureture, amasaka ni utubuto dufise ibara rishaka gusa nkiritukura. Mukirere hakaba hari ibicu bike.

Intete z'ikaranga bashize hamwe ari nyinshi, zikaba zifise udushishwa tugomba gusa nkudutukura canke umuhondo, zifise akamaro keza mu mubiri w'abantu zikaba ziribwa n'abantu benshi.

Ahantu har'umurima w'ibiterwa bashizeko N’utuntu tuduti bakigiriye, kuruhande hari ubwatsi bugufi ivyo biterwa bakaba babiteye mw'ivu ryumye rifise ibara ry'umugina.

Abantu barahantu hamwe hakaba hari imifuko myishi imwe yugaye n'iyindi bateretseko ibiharage vyishi bifise n’ibara r'itukura hari umugore yambaye agapira kirabura n'inkofero itukura afashe m'untoke ivyo bigarage ariko arabigosora.

Abantu babiri babigeme bahagaze bariko baragosora ibiharage vyibara ritukura bakaba bariko bakoresha urutaro inyuma yabo hari ibitegwa vyinshi bisa nkivyumye bifise amababi yibara ry'umuhondo

Ikinga ritwaye imitonore myinshi basoromye, hakaba harimwe isa nkiyumye n'iyindi isa nk'urwatsi rubisi. Bayigerekeranye hamwe ari myinshi kuruhande hakaba Hari n' imodoka n'ayandi mazu adasize irangi.

Utubuto twinshi twibara risa nkiritukura bashize mukantu ka gashashe kera, hariko nibicapo vy'ibiterwa bifise ibara ry'urwatsi rubisi. Bariko babisuka mwivu ryumye rishaka gusa nkiryirabura.

Imifuko bashize hamwe ari myinshi bayigerekeranye bakayitondeka no kumurongo ikaba iteretse kubintu vyimbaho ifise amabara atandukanye harimwo iryera iryubururu iryumuhondo niryugwatsi rubisi

Ibiterwa basoromyemwo ibifungugwa bita ibiyoba bikaba bigifatanye kubera imizi ivyo biyoba bifise ibishishwa vy,ibara ryumugina hamwe n,imizi kubera bimerera mw,isi indani .

Intete zibiharage bashize hamwe arinyinshi zikaba zigerekeranye kuzindi ,zifise ibara ritukura hakaba nizindi zifise ibara rigomba gusa niryirabura , bazishize ahantu hera .

Imifuko myinshi bashize hamwe bayigerekanye ku yindi ikaba ifise ibara ry’ubururu n’ikindi kintu kizunguruka gifise ibara ry’era. Indani irimwo ibiyoba vyinshi.

intete bita ikaranga canke ibiyoba zikaba zifise udushishwa twibara rishaka gusa nk'iritukura, indani dufise ibara ry'umugina canke ry'umuhondo tukaba turibwa nabantu benshi dufise nakamaro keza mu mubiri wa bantu.

Ibiterwa vyinshi bivamwo intete z'ubwishaza, hakaba hari bimwe bitonowe, hari nutundi dushaza hasi ahantu hari ivu ry'umugina kuruhande hakaba hari n'urutaro rujishe.

Inkorofani bashizemwo imitonore mwinshi yumye isa nk'umuhondo, ku ruhande hakaba hari n'umurima wagutse urimwo ibitegwa vy'ugwatsi rubisi, iyo nkorofani ifise ibara ritukura.

Ahantu hagutse cane bakahashira ibigori vyinshi babigerekeranye kubindi. bifise ibara ry'umuhondo ryerekana ko vyumye kuruhande hakaba hari impome zisize ibara ry'umuhondo bukebuke.

Intete zibiharage nyinshi bashize mugasahani kera zikaba zifise ibara ry'umuhondo hamwe nakandi gato kirabura hasi harizindi ziri ku gitambara gifise ibara rishaka gusa nkiryera.

Umuntu w'umwigeme yambaye impuzu y'amaboko maremare itukura hamwe n'igitenge akaba ariko aragosora intete z'ibigori akoresheje urutaro inyuma yiwe hari inzu isakaye idasize irangi.

Ibiterwa vyama intete nyinshi bita amasaka bakaba babishize hamwe babigerekeranye kubindi. hari intete zimwezimwe zifise ibara risa nkiritukura izindi zikagira ibara ryurwatsi rubisi.

Umwigeme yicaye kugatebe kajishe gafise ibara ryumugina, akaba yambaye agatambara mumutwe kirabura, amahereni , agapira akaba afashe muntoke ibiterwa bisa nkivyumye .

Ifungugwa bita imitonore bashize hamwe mu kantu kimbaho ikaba ifise amabara atandukanye, bayitondetse k'umurongo imwe igerekeranye kuyindi, hakaba hari iy'urwatsi rubisi hamwe n'iyindi y'umuhondo.

Umurima munini cane w'ibitegwa baciyemo nimirongo hakaba hasi hari utubabi tumwe tumwe dusa nkumuhondo twumye harinivu ry'umugina ivyo bitegwa bikaba bifise utubabi dutoduto.

Imifuko ibiri irimwo ubwoko butandukanye bw’ibiharage, hakaba hari bimwe vy’umuhondo bita ibiharage bitoto, n’ibindi ku ruhande bifise ibara ritukura. Hari n’indi mifuko yose ikaba ifise ibara ryera.

abantu babiri bafashe m'untoki ibikoresho bariko bakoresha mukuyora ibiterwa vyumye cane bikaba ari vyishi. kuruhande hari inyubako zitandukanye hamwe nibindi biti vyishi.

Imitonore myinshi yumye ifise ibara ry'umuhondo bazishize hamwe munkorofani ifise ibara ritukura. kuruhande hari umurima wagutse urimwo ibiterwa bifise ibara ryurwatsi.

Ahantu hari ibigori vyinshi baboheye kubiti bakoresheje ibishishwa vyayo, vyose birumye bikaba bifise ibara rigomba gusa numuhondo, biro ahantu hasakaye hari n'ibiti

Ibitegwa vy'imfungugwa bit 'ibiyoba basoromye, hakaba hariko nimizi bimerera mw'ivu indani bikaba bifise nakamaro keza mu mubiri wabantu iyo ubitonoye harimwo intete zikaranga.

Intete nyinshi zibiharage bashize hamwe, zikaba zifise amabara yisa ,harimwo iryirabura n'irishaka gusa n'iritukura hakaba hari n'utuburungu twera ,ziva mumitonore.

Ibiterwa vyama imfungurwa bita imitonore, ikaba ari miremire ifise n'ibara ry'urwatsi rubisi. Gifise amababi mato mato y'urwatsi, iyo mitonore kenshi bakayikuramwo intete z'ibiharage.

Ibiterwa vyama imfungurwa bita bita imitonore akaba ari miremire ikaba ifise nibara ryurwatsi rubisi, hasi harivu ryumye rifise ibara ryumugina kandi hariho nutundi tubuye twinshi duto duto.

Ibitungwa vyitwa inka, ziri ahantu hamwe, harimwo izicaye nizindi zihagaze. Izifise amahembe maremare nizindi zamahembe mato. Hari izamabara yera nizindi zifise iry'umugina hamwe nizifise ayavanze.

Igitungwa bita inkoko gihagaze ahantu mw'ivu hari n'urwatsi duto twumye iruhande hakaba hari n'ibindi bigisa n'urwatsi rubisi. Ifise ibara ry'umugina ikaba ita amagi afise n'akamaro keza m'umubiri w'abantu.

Ahantu hagutse cane hari ivyatsi hakaba hari inka nyinshi z'amabara atandukanye, har’umuntu umwe ariko arakama imwe ifise amahembe n'amabara yera n'ayirabura, hari n’izindi zifise ibara ry'umugina.

Ibitungwa bita Inka bugaranye ari nyinshi ahantu hari ibiti zifise amabara atandukanye hari izifise ibara ry,umugina niryera izindi zikagira ibara ryirabura niryera kuruhande hari abantu benshi bashengereye.

Abagabo babiri bafashe inka, umwe akaba afashe ukuguru kumwe yambaye ishati y'amaboko magufi ifise amabara menshi atandukanye, iyo nka ikaba ifise ibara ry'umugina. Umugabo ari kuruhande yambaye impuzu yirabura.

Abantu benshi b'abaganga bambaye impuzu zisa z'amaboko maremare afise ibara ry'ubururu, bakaba bose bambaye ubufukamunwa n'ubutambara mu mutwe, bafise ibintu vyinshi vy'ibikoresho bakoresha mu kubaga abantu.

Iraro ryagutse cane ririmwo inka nyinshi harimwo zimwe zonze zikaba zifise n’ibara ryumugina hamwe n’iryera hagati hari n’Abantu benshi babahungu hamwe n'ibindi biti.

Abantu b'abagabo bahagaze imbere y'iraro ry'inka zikaba ari nyinshi zitonze kumurongo zifise n'amabara atandukanye, hari izifise ibara ryera n'iryirabura izindi zikagira iryera n'iryumugina hakaba hari na zimwe ziriko zirarisha ubwatsi.

Abantu baba ganga bari ahantu hamwe bambaye ubu fuka munwa bose harimwo abazungu n'abirabura bambaye impuzu zisa z'ubururu bakaba bariko barabaga umuntu hakaba hari n'amatara meshi hejuru.

Igitungwa bita inka gifise amahembe maremare cane bakaba bayita inyambo ifise ibara ry'umugina kuruhande hakaba hari abagabo babiri bambaye impuzu zifise ibara ry'ubururu.

Ibikoko vyo kworora harimwo intama z'itatu hamwe n'impene, zikaba ziri mw'iraro ryubatswe n'imbaho hamwe n'ubwatsi bushashe hasi. Intama zifise ibara ryera, iyo mpene ikab' ifise ibara ryirabura.

Ubuseke bwinshi bashize ahantu hamwe babugerekeranye kubundi, burimwo amagi menshi akaba ava mu bworozi bw'inkoko , ateye nk'umuzingi akaba afise ibara risa nk'umugina n'umuhondo bivanze.

Ibitungwa bita inkoko, bashize ahantu hamwe ari nyinshi. Zikaba zifise ubwoya bwera. Zihagaze ahantu harivu ryumye rifise ibara ry'umugina aho hantu hakaba hasize irangi ryera.

Abantu benshi bahagaze hamwe bakaba bambaye impuzu zisa, z'amaboko maremare zifise ibara ryera. Bambaye n'ubupfukamunwa bw'ibara ry'ubururu, no mu mutwe bakaba bambaye akantu gasa nk'akabonerana. Bari ahantu hari inyama nyinshi z'inka

Igitungwa citwa inka gifise ibara ry’umugina, kikaba cambaye utuntu ku gutwi tw’umuhondo , akaba ata mahembe igira. Abantu benshi barayorora kugira bayikamemwo amata, canke bakadandaza inyama yayo canke umubiri wayo.

Umuntu yambaye impuzu iriko ibicapo bifise ibara ry'umugina ahandi kaba ari ry'umuhondo. Afashe muntoke igikoko co kworora citwa inkwavu gifise amatwi maremare n'ubwoya bwera.

Inka ihagaze ku bwatsi iriko irarisha ikaba ifise amabara abiri atandukanye harimwo iryirabura niryera, kuruhande hari iraro ryayo nuyundi mugabo yicaye.

Umugabo yambaye impuzu y'amaboko maremare ifise ibara ryera akaba yambaye nagafukamunwa k'ubururu, ariko atera umuti inka iri mw'iraro ikaba ifise ibara ryirabura n'irindi ryera.

Igikoko co kworora bita inka kiri mwiraro ryayo kikaba kimeze nkicicaye gifise amabara atandukanye harimwo iryera niryirabura, inyuma yayo hakaba harivyatsi.

Ibitungwa bita ingurube hakaba harimwe nini iriko ironsa utwana twayo twinshi iyo nini ifise ibara risa nkiryirabura utwo twana hakaba hari tumwe dusa nkumugina nutundi dushaka gusa nkutwirabura bukebuke.

Ibitungwa vyitwa inkoko, bashize ahantu hamwe ari nyinshi , zikaba zihagaze kw'ivu ryumye rifise ibara ry'umugina hari n'utundi twatsi twumye, ahantu ziri hasize irangi ryera.

Umugabo ari mw'ishamba yambaye agafukamunwa kubururu nimpuzu yamaboko maremare ifise ibara ryera. afashe muntoke ikintu kirimwo imiti y'ibiterwa inyuma yiwe hari nuwundi muntu .

Ahantu hari ubworoyi bw'inkoko nyishi zisanzaye hakaba hari nyishi zifise ibara ry'umugina izindi zikagira iry'umugina n'iryera icarimwe hari akantu kakadobo kera.

Abantu babiri bahagaze harimwo umugore n'umugabo yambaye ishati y'amaboko maremare ifise ibara ryera inyuma yabo hakaba hari igiti c'igitoke imbere naho hari ummpene n'iraro ry'inka.

Ubworozi bw'ibitungwa vyitwa inkoko bashize ahantu hamwe ari nyinshi zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryera n'irindi ry'umugina, aho hantu hari akadirisha hakaba hubatswe n'amategura.

Ibitungwa bita intama, zirahantu hamwe. Zibiri zikaba zunamye ziriko zirarisha ubwatsi. Iyindi ikaba ihagaze. Zifise ibara ry'umugina, hari niyifise iry'umugina niryera bivanze.

Umwana yambaye ishati yamaboko magufi ifise ibara ry’ubururu akaba afashe muntoke igikombe. Kuruhande yiwe hari inyana y’inka ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura; iry’umugina n’iryera.

Amagi bashize muduseke dutandukanye twinshi, bagerekeranye hamwe. Bayakura mu bgorozi bg'inkoko abantu benshi bakayadandaza, canke bakayateka kuko afsie akamaro keza.

Umugore afashe mu ntoke igitungwa bita agakwavu gafise amatwi maremare kakaba gafise n'ubwoya bwera, yambaye impuzu iriko ibicapo ikaba ifise ibara ry'umuhondo nirindi ryumugina.

Umuntu w'umuganga w'ibitungwa yambaye impuzu y'amaboko mare mare ifise ibara ryera akaba yambaye nagafukamunwa. Ariko atera umuti inka iri ahantu hubatswe n'ibiti iyo nka ikaba ifise ibara ryera niryirabura.

Ahantu hagutse cane harinka nyinshi zifise amabara atandukanye harizifise iryera niryirabura bivanze, izindi zikagira iryirabura gusa inyuma yazo har’abantu benshi bar’ahantu hafise ihema ryera.

Ibitungwa bita ingurube, hakaba hari imwe nini iriko yonsa utwana twayo twinshi, tumwe tugaramye kutundi. Zifise amabara atandukanye, harimwo iry’irabura nirishaka Gusa N’iryera. Zikaba ziri mwiraro.

Abantu batatu bahagaze hakaba harimwo umwigeme umwe n’abagabo babiri. Bambaye impuzu zisa hejuru zifise amaboko magufi akaba arizubururu hasi bakaba bambaye impuzu yera.

Igikoko co korora bita ingurube iri kumwe n’akana kayo zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryera n’iryirabura ziri mw'iraro ryayo yubatswe n’imbaho.

Ubwoko bw'inyoni igendera kumazi, ikaba irikumwe n'uduswi twayo twinshi kuruhande. Dufise amabara atandukanye harimwo iry'umuhondo, iry'umugina niry'irabura. Hakaba hari nibindi vyatsi kuruhande yurwo ruzi.

Igikoko co mw'ishamba bita inzovu kinini gifise amatwi manini; amenyo maremare n'izuru rirerire. Gihagaze ahantu hari ivyatsi vyinshi hamwe n'biti vy'ubwoko butandukanye.

Igikoko bita igikere gifise amaso manini kikaba gisimba cane gifise namaguru maremare, gifise umubiri ufise ibara ry'urwatsi kenshi na kenshi ukagisanga mumazi canke muvyatsi.

Igikoko co mwishamba gifise amahembe maremare ameze nkaya cumitana kikaba gihagaze kubwatsi harimwo bumwe bumwe bwumye iyuma yaho. Hari igifungu nibindi biti birebire.

Ubwoko bw'inkende zibiri hakaba hari imwe nini n'akandi gato zihagaze kwitete rirerire zikaba zifise amabara atandukanye harimwo irisa nk'iryumugina ,iryirabura n'irindi ryera bukebuke.

Ubwoko bwinyoni ifise umunwa muremure hamwe namabara menshi atandukanye ,ifise ibara ryirabura hamwe nutuburungu twinshi twera munsi hakaba harimwo nakabara kumugina ihagaze kugiti.

Ubwoko bw'inyoni ihagaze kw'ishami ry'igiti, ikaba ifise amabara menshi atandukanye, hari ibara ritukura iryirabura, iry'ubururu. Kumaso ikaba ifise iry'umuhondo niritukura.

Ubwoko bw'inyoni zitatu zihagaze ku kantu konze karekare gafise ibara ry'irabura, zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryera, iry'irabura nirishaka gusa nk'umugina, hari imwe muri zo isa nkiyigira iguruke.

Ubwoko bw’inkende zihagaze kugati kare kare konze akaba arimwe ifasha akana kayo muntoke zifise amabara atandukanye harimwo iryirabura nirigomba gusa nk’umuhondo hari n’ibindi biti bitewe kuruhande.

Igikoko co mw'ishamba gifise anmatwi maremare ashinze afise n'ibara ryirabura. Gifise ayandi mabara menshi atandukanye. Ku mubiri kigaba gifise ubwoya bw'ibara ry'umugina.

Ubwoko bw’inyoni ihagaze mu vyatsi harimwo tumwe twumye dufise ibara ry’umuhondo. Iyo nyoni ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iry’umugina, iry’irabura, n’utundi tuburungu dusa nk’utwera.

Ubwoko bw'inyoni ifise utuguru twonze tureture hamwe n'umunwa muremure , ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iry'irabura n'irindi rishaka gusa nk'iryera, ihagaze ahantu hari ivyatsi vyinshi.

Ubwoko bw'inyoni bita inuma ihagaze, ikaba ifise amabara atandukanye. Kumutwe haribara ry'ubururu, kumunwa akaba ari ry'umuhondo, ahandi hakaba hari iryera, iryirabura, nirigomba gusa nkiritukura.

Igikoko kigomba gusa nk'imbwa gifise ubwoya bg'umugina, gihagaze ahantu hari ivyatsi vyinshi birebire hakaba harimwo n'udushurwe tumwe dusa nk'utwera n'utundi tw'umuhondo.

Ubwoko bw'inyoni ifise amaguru maremare hamwe n'umunwa muremure ikaba ifise ibara ryera. Iriko itambuka ahantu hari ubwatsi bwinshi bwameze, akaba ari burebure, hamwe n'iyindi vu ku ruhande.

Inkende ihagaze k'ubuntu bw'ubwuma bufise ibara ry'irabura n'ayo ikaba ifise amabara atandukanye ku murizo, ku maboko no ku maguru irirabura ikaba ifise ubwoya bw'umugina kuruhande hari ibindi biterwa hamwe n'ibarabara.

Ubwoko bw'inyoni zibiri ziriko zitambuka zija ahantu hari ivyatsi vyinshi, zikaba zifise amabara menshi atandukanye harimwo iryera, iritukura, iryumugina nirindi rishaka gusa nk'iryirabura.

Ubwoko bwinyoni ifise amaguru maremare ikaba ifise amabara atandukanye hari iryirabura, iryera, kumaso ikaba itukura ihagaze ahantu hari ubwatsi bwumye.

Inkende igaramye ku giti ikaba ifise ubwoya bw’ibara yirabura, iriko iraba hejuru, hakaba hari n’amababi ku ruhande afise ibara ry’urwatsi rubisi. Ico giti gifise ibara ry’umugina.

Ubwoko bw'inyoni ihagaze ku ishami ry'igiti ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryera, iryirabura ku maguru no mujisho ikaba ifise ibara ry'umuhondo.

Akanyoni Kari mu kirere kakaba gafise umunwa usongoye cane amababa y'umugina ahandi hakaba hari ibara ry'ugwatsi rubisi ;ni iry'umuhondo. Imbere yako hari amashugwe afise ibara rishaka gusa n'iritukura.

Ibikoko vyo mw'ishamba binini bifise ibara ryirabura hamwe n'amahembe. Bihagaze ahantu hagutse cane hari ubwatsi bwumye bufise ibara ry'umuhondo, ku ruhande hakaba hari n'ibindi biti vyamababi menshi.

Igikoko co mwishamba bita inzovu kinini gifise amatwi manini hamwe namenyo maremare kirahantu hari ivyatsi vyinshi hamwe nibiterwa vyubwoko butandukanye, nibiti vyamababi menshi .

Ubwoko bwinyoni ifise umunwa usongoye muremure amababa yayo asa nkayera hama utuguru numunwa bika bifise ibara risa nkiritukura , ihagaze ahantu hari utubabi dutoduto .

Ubwoko bw'inyoni, irikumwe n'utundi duswi twayo ku ruhande twinshi tukaba dufise ibara ry'umugina, iryera n'iryirabura. Iyo yindi nini ifise utuburungu twinshi dufise ibara ryera, ahandi ikaba ifise ibara ryirabura.

ibikoko bita inkende ziri ahantu hamwe ari nyishi zikaba zahagaze k'umashami y'ibiti hari bumwe buto n'ubundi bunini bukaba bufise amabara atandukanye harimwo iryera n'irindi rishaka gusa nk'umugina.

Agakoko ko mw'ishamba gafise umurizo munini muremure kakaba gafise amabara atandukanye harimwo iryera, iryumugina, n'irindi rishaka gusa nk'iryirabura gafashe mu ntoke ikintu kariko kararya kakaba kegamiye igiti.

Ubwoko bw'inyoni ihagaze ku twatsi duto twumye, yirabura ikaba ifise amaguru atukura mujisho hakaba harimwo Ibara ritukura n'iryirabura kumunwa akaba ar' Ibara ry 'umuhondo

Igikoko co mw'ishamba bita inzovu gifise amatwi manini n’amenyo maremare ,hari umuntu ahagaze imbere yaco yambaye inkofero anagifashe ku menyo ku ruhande hari ibiti vyinshi.

Inkende ihagaze ku biti bifise n'utwatsi twamye, ikaba ifise amabara atandukanye. Hari ibara risa nk'iritukura, iryirabura, n'irindi ry'umugina. Ku munwa ifise ibara ryera.

Igikoko co mw'ishamba bita inzovu kinini, gifise n'amatwi manini hamwe n'amenyo maremare. Gihagaze ahantu mw'ishamba hari ibiterwa vyinshi vy'ubwoko butandukanye. Hejuru hakaba hari ibicu vyera.

Ubwoko bw'inyoni ihagaze kw'ishami ry'igiti gifise n'amababi menshi. Iyo nyoni ifise amabara atandukanye. Hakaba harimwo iryubururu, iryirabura, iritukura, hamwe n'iry'umuhondo ku maso.

Igikoko bita ikiburuburu gifise umurizo muremure gihindura n'amabara kenshi. Hakaba harimwo ibara ry'ubururu k'umutwe gifise ibara ry'umuhondo, kikaba gihagaze ku kibuye kinini.

Inzoka yizinze bita insato, ikaba ifise amabara atandukanye, harimwo iryera n'iryirabura, ikaba iri ahantu hari ubwatsi bwinshi hamwe n'ayandi mababi y'ibiterwa.

Igikoko co mwishamba gifise amahembe maremare hamwe n’ibara ry’umugina . Gifise no ku matwi akabara kera gake . Kiri ahantu mu mazi hari n’ubwatsi buto buto bwinshi .

Ibikoko vyo mw'ishamba, bifise izosi rirerire cane, bikaba bifise n' amabara atandukanye ,harimwo iryera n' iryumugina; kuruhande har'ibiterwa vyinshi vy'ibiti hamwe nivy'ivyatsi.

Ubwoko bw'inyoni ihagaze kugati karekare konze ikaba ifise amabara atandukanye.,munsi nokumutwe ifise ibara ryera kumababa nokumaso ikaba ifise ibara ry'umugina.

Ubwoko bw'inyoni ihagaze ahantu hagutse hari ubwatsi butobuto, ifise amabara atandukanye hakaba harimwo iryera n'iryirabura ikagira n'utuguru duto twonze.

Ubwoko bw'inyoni ihagaze ku gati karekare konze ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iritukura nirishaka gusa n'iryirabura kuruhande hari akantu kagasegetera hamwe n'ayandi mababi y'ibiti.

Ubwoko bw'inyoni bita igihuna, gifise Amaso manini indani hakaba harimwo Ibara ryera, niry'umuhondo kumababa gifise mabara yandi atandukanye hakaba harimwo iryera n'iryirabura.

Ubwoko bw'inyoni ifise umunwa usongoye muremure hamwe n'amabara menshi atandukanye, hari ibara ry'umuhondo, iritukura, iryumugina, iryirabura hamwe nakandi gasa nk'urwatsi rubisi ku mutwe.

Inyoni zibiri zihagaze kwishami ryigiti zikaba zifise amabara menshi atandukanye hari iritukura ,iryubururu, iryurwatsi kumaso hakaba hari iryera nirindi ryirabura.

Ubwoko bw'inyoni ifise amaguru maremare namabara menshi atadukanye hakaba harimwo iryirabura iryera kumaso hakaba hari iritukura, ihagaze ahantu hari ivyatsi vyumye.